Dhengela ko081 9592222, opo wu mone uuyele wa nkene wu na okufuta iifuta yoye yoshipangelo pamwe nombaanga yoNedbank.

Pethimbo lyokwenye, onawa wu kale wuna ongodhi ndjoka tovulu oku dhengela uuna wa adhikwa kuudhigu, ombaanga yaFNB nayo otayi vulu oku ku kwathela pethimbo lyomaudhigu, dhengele 061 306 083.

Moositola dhokulanditha ohamu kala moopala nawa. Kehe shoka to kongo oshi li pehala lyasho shi ikalekelwa. Oothewa odhi li moolaka, iikulya oyi na oolaka dhayo nosho wo iinima yimwe mbyoka wa hala oyi na oolaka dhawo dha pakelwa nawa.

Momiti ohamu vulu okulongwa iinima oyindji; ngaashi iipundi yokukala omutumba niitaafula. Ashike aantu mboka haya hongo iiti oye na uunongo wa piitilila, taya vulu okuhonga omatemba gokulila, omatemba goku iyogela koonyala nosho tuu.

Aahongi yiipilangi oyendji oye na uunongo wa pitilila yamwe ohaya ningi oosikopa miipilangi, yamwe ohaya hongomo iipundi yokukala omutumba yopashinanena noyokwakola.

Oshimaliwa osha simana noonkondo. Iimaliwa ohatu yi longitha okukandula po omaudhigu ngoka tage tu adha ethimbo nethimbo yo ohatu yi langitha wo okufuta oompumbwe dhetu. Oshimaliwa osha simana.

Anna Van Der Merwe okwali gumwe ngoka asindana olweendo okuya lokuya ko Malidives oku pitila mombaanga ya Venduka. Nangoye ngele owahala oku kutha ombinga talelapo ombaanga yaVenduka yopo pepi nangoye.

Standard Bank ote kukwathele okumbaanga iimaliwa yoye, teku pe omikalo dhoku mbaanga. Ye okwatya omahangano nomambo gokukwashilipaleka aakwanezimo yoye ga yooloka. Taalela po oStandard Bank popepi nangoye kuuyele wa gwedhwa po.

Ethimbo limwe omuntu oto mono omutin eto kala wegu dhina, ashike ngele ngoye omunongontu, otovulu oku teta po omuti ngoka eto hongo mo iikwatelwa, omatemba go kulila, omaholo go kunwina, nosho tuu. Otovulu woo oku honga mo iitaafula, noombete.

Pamwe nombaanga yoNedbank oto vulu okufuta oondjo dhoye niifuta yimwe wa pumbwa okufuta, to pitile kepandja lyokomalungula. Shika otoshi vulu okushininga ngele owuna okambo kombaanga keli mombaangaa yoNedbank.

Wayimina pamwe noNedbank momasiku omilongo mbali na ne ga Kotoomba sigo lyotango lya Novoomba momumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano. Otaya ka kala yeli moRundu mehalitho lyiipindi ndyono ha tu ti oRundu trade fair .

Shangitha okakalata koye pamwe noBank Windhoek wu kale tovulu okumona oshimaliwa momukalo ngoka hatu ti oeasy wallet. Easy wallet omukalo gumwe gokutuma oshimaliwa kongodhi yoye okuzilila kongodhi onkwawo kapu na nande okambo kombanga.

Ilongekidhila omaudhigu kehe tageku adha pamwe nombaanga yoFNB. Yadhengela konola hamano yimwe mbali omugoyi omugoyi mbali mbali mbali mbali yo yekupe uuyelele wankene wuna okukala wiilongekidha.

Ombaanga yoFNB oya gandjele ondando yoshimaliwa shomayovi omathele ga hayali kosikola nenge kendiki lyokukwathela uunona ndoka hali ithanwa Amos Meerkat ehangano ndika olya li lya mona oshimaliwa opo li vule ikwiipendula po.

Mbaka oyo aasindani yuukalata wokudhana wokuya kehulilo shiwike, Tanya Kring, Ntwala Masuka, Richard Mushoko, Josef Andreas, Theodore Kotungondo pamwe no FNB Namibia.

Oositola dhokulanditha dhimwe ohadhi kala tadhi monika nawa molwaashoka aaniilonga yomositola ohaa longekidha nokuga opaleka ehala. Taa pakele yiilandithomwa nawa, taa pushula moolaka yo taa yakula aalandithi nawa.

Ouli omunangeshefa omushona, oto vulu okumona okashina komondjato koNedbank, okashina haka oto vulu oku futa naantu otaya vulu oku longitha uukalata wawo yafute iifuta yawo pungoye po. Dhengela Nedbank konomola 0612952222.

Ino etha wu kengelelwe kaantu. Pamwe nombaanga yoFNB oto vulu okulopota kehe ngoka a hala oku ku kengelela. Dhengela 061 2992222.

Dhengela oFNB Namibia ko 061 299 2222 yo ye ku pe uuyelele wa nkene wu na okulongitha ongodhi yoye wu mbaange nenge wu tale iimaliwa yoye kongodhi.